Omukazi ajwaire burawuzi erikutukura ayekomire ekitambaara omu mutwe, ayegwire ebaafu y'erangi ya bururu. Ebaafu egi erimu amasihaani agamwe nigeera, erimu n'ebikopo. Ariyo natambura omu muhanda. Aha rubaju rwe hariho eduuka eine erangi ya kinekye. Kandi hariho n'amabokisi gapakingireho.

Abantu babiri omwojo orikwiragura asibire eishokye nana omwishiki w'omujungu bajwire ebirikwera bajwire garubindi bajwire na giravu z'erangi ya kineekye bariyo nibatabura ebintu omu bugirasi, enyima yaabo hariyo erangi ya buru, ebi barikutabura ebimwe nibiragura ebindi nibitukura

Omushaija ajwire ebirikwera ariyo naayotsya enyama ezi arikuguza, eseeri ye hariyo abantu abandi kandi ahansi hariho obunyaatsi

Omuhaakuzi w'obwoki ajwaire ebirikwera, ajwaire enkofiira ajwaire na giravuzi ariyo naahakura obwoki eri ahagati y'ekishaka hariyo n'ebihuuma ebindi enyuma y'ebirikwera hariho obunyaatsi bwine obumuri bw'erangi ya kinekye kandi hariho n'emiti.

Omushaija ajwaire esaati ya kapeere ajwaire akakomo karikwiragura omu mukono, akwitse esiimu ajwaire empare y'erangi erikwera ayemereire kandi omu mukono ogu ajwairemu eshaaha.

Akanyonyi kakye karungi k'erangi ya kinyaatsi kemereire aha muti omuti ogu n'omuti gwa kapuripwisi gwine obubabi bukye

Empundu eshutami omu kishaka. Aha rubaju rwayo hariho empundu endiijo. Egyo empundu eine erangi erikwiragura kandi ninkuru. Ekwaitse ekintu omu ngaro.

Amaizi g'omugyera garikuraba ahagati y'amabaare. Aha rubaju rw'ago amaizi hatiho amabaare agandi mahango. Eseeri hariyo amaju g'erangi erikwera gamwe ga kanyina agandi gatari ga kanyina. Hariyo n'emiti, hariyo n'orushozi ruraingwa. Ahaiguru y'orushozi hariyo ebicu ebirikwera n'eby'erangi ya bururu.

Enjubu ibiri mpango ziri omu maizi. Emwe nitureeba omutwe n'omugongo endiijo nitureeba omutwe gwonka. Kandi aha rubaju rwayo hariho eibare. Amaizi aga ni mingi. Kandi hariho n'akati omu maisho g'enjubu ezi.

Enjoki nyingi zebaganiseemu ebicweka bibiri, zimwe ziriyo nizihururuka ezindi ziteekami, ziri aha kiju kyazo, eseeri hariyo ekintu ky'erangi ya kinyaatsi

Omuntu abyami aha rubaju rwa piki ajwaire enyenda ya bururu, ayekwaitse aha mutwe. Epiki ye n'ey'erangi erikutukura kandi abyami aha rubaju rw'amaizi aha mwaro. Eseeri hariho ekikungu kiriho amaju marungi ga kanyina gamwe garikwera. Kandi hariho n'abantu abandi aha mwaro.

Ebinyonyi bibiri biri aha rubaju rw'amaizi kimwe nikyera ekindi nikiragura , ebinyonyi ebi biine amaguru maraingwa n'eminwa miraingwa kandi omu maizi harimu amaato garimu nana abantu

Abavugi ba mapiki nigashi aba boda bashutami aha piki zaabo bari aha muhanda omwe ajwaire esaati ya buruuru, ekaito n'empare bya kitaka hamwe n'ejaketi erikwera ondijo ajwaire empare erikwiragura n'esaati erikwera boona bajwaire helementi aharubaju rwabo hariho obuju bwa mobile money n'abantu abashutamiho kandi hariho n'akadeeya.